niraba m ʒɛya ka so kpuɣi kuɣu zuɣusaa ka so zaŋ kuɣu shɛli soŋ tiŋa ka so luri tingbanni ka so teei o nuwa

Niriba n zaya ka piibupiibu gbaŋ bila tam tɛɛbuli zuɣu ka paɣa so za di gbuni ka zaŋ o nuu pa tɛɛbuli maa zuɣu ka ye gɔɣi zɛɛ ka so tabi o shɛɛ zaya ka ye gɔɣi piɛlli.

Niriba n laɣim tam loori zuɣusaa ka niriba ayi gbubi tuuta nima ka yiɛ gɔɣili piɛlli ka yino maa ni yiɛ gɔɣili sabinli ka marafa kuɣa pa shɛba yingoya ni ka so gbubi foon n mŋaara.